Paɣaba n boŋo ŋo maa salo n nyɛba ka bi gba nyɛ salin gbiriba ka bi bɛ kom puuni n chɛŋ zaŋ ŋmana n tindi kom ŋo maa puuni n toorili ka tiɛrili ni bi nyɛ salima maa kom maa puuni bi puuni so yɛla liiga ʒiɛ ka bob bob shɛli din nyɛ zaɣ chichɛla

Bani bɔŋɔ maa gbaŋ sabila nyɛ ba ka bi yiɛ nɛɛn piɛlla ka bi puuni so yiɛ zabba piɛlli ka pili zupili piɛlli ka mali o nuu n tiriti wuhiri a ka bi zɛ sajada zuɣu ka zi duu puuni ka duu maa mŋahin gbaŋ nyɛ zaɣi piɛlli laasabu.

kpɛŋɔ maa paɣiba n-nyɛ ba ka bɛ nyɛ wawariba ka bɛ ku so yabisa ni zusazusa zusanima maa nyɛla zaɣ' piɛla ka bɛ puuni shɛba ye singileeti sabila ka bɛ bi piri namdanima ka kuli zaya n-wari waa ŋɔ maa ka kente chinchina ŋmahingbaŋ ka di be bɛ nyaaŋa

Gbansabinli paɣa n do kpɛ ŋo maa o mii domi ka la lari mushi n doya o dola shitoɣu ni ka niɛma ku pali lala shitoɣu ŋo maa ka o zaŋ o nuu pa niɛma maa shɛli zuɣu ka ʒi kuɣu zuɣu ka la n ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ

Paɣa n ʒi kpɛ ŋo maa o ʒila kuɣu zuɣu ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ nuɣso paɣa maa yɛla neen sabila ka teebuli ʒɛya ka kompita tam teebuli maa zuɣu ka o zaŋ o nuu niŋ dinni n dihira ka kolba tamya ka bini bɛ di puuni bin nyurili n bala

Zaham gbaharibi n bɛ kom ŋo maa puuni maa bi nyɛla kuli pali nima ka bɛ kom ŋo maa puuni n zaŋ ŋarima bɛ kom ŋo maa puuni ka lo awulɛ nima n mali bahari kom ŋo ni n gbahari zahama ŋo niŋdi ŋarim ŋo puuni ka zaŋ piɛɣu niŋ ŋarim ŋo puuni n gbahari zaham ŋo niŋdi di puuni

Do shɛba n ziya ŋɔ maa bi yɛla bi niriba ayi ka tɛɛbuli zɛ bi tooni ka bi zaŋ nuchɛ bansi n zaŋ pa dizuɣu nuchɛ baŋ di ni yɛ zaɣi paɣinli maa ka zɛya ka di pa o tooni ka o zaŋ o nuu n dihiri di puuni ka gbubi liɣiri o nuu zaa ka ga wɔchi sabinli ka lara ka yino gba mi gba zɛ n baɣi o ka mi gba lara.

Loorinima m-bɔŋɔ maa ni salo ka bɛ kuli ku n-zaya polo ni n-nyɛ li ka yiya kuli za katiŋa sa ka bɛ za yiya ŋɔ maa mini loorinima maa sunsuuni ka shɛba be loorinima ŋɔ maa puuni ka shɛba mi be tingbani puuni ka motonima kuli zanzaya